Ta xellayida diyyo missilen woykko beayda diyo missilen issipetetan gididi kekke qanxxidi diya asa gidishinka he asatika keke tish ottidi xelidine issipetetan gididi mashiyo oykki uttidoga ha missiley tas haga qonccisanawu dandidesiko.

ta xeelidezi woykko beyidesi na7u macahasati issi ba qanxide shine etappeka guyera harattikka addeti de7iyoganne etikka mayro ma7oyllo yooga etikka issibaati shootiri xeelidiyooga ha misile taas haga qoncisanau dandaydesakko

Ta xeledo misilen woykko beedo misilen limate ooso ootti di deya asa gidishin ka asatikka cora gidoganne eta bollikka guume bollappe otodoga ha misile tas haga qonesanau dandaydeskko.

Ta xeelidayzi woykko beydesi gammo cima asa gidishinka itikka banta kushin tora oykkutedinne ittikka ma7idoma oy gammu dummu sa ma7u gidowanne hegappeka qas ya baggara diya maca asaykka banta bolli naxala ma7u toranne banto benshashe qajju turooga amseletas aga quncisesko.

Ta xeelidezi woykko beyideyssi issibete tanqida cimasa gidishinka ha cimasaykka ba kushin irxa maata oykkoterenne gammo dunguza ma'oomma utturalanne itikayssi baattis shotiri xeelidi diyoga hamsile taas haga qonsanau dandayidesko.

ta xeelay diyo misile woykko biyaydediyo misile gammo cimma asa gidishinka ha cimma asatikka baynta kushin toora oykkidinne eti maydo ma7oykko gammo dunguza ma7o gidirogannehegappeka itti mayoromo7o lo7o gidiro ga ha misile tas aga qoncisanawu dandaydesko

ta xeelidezi woykko beyidey issipetetan eqqida asa gidishinka ha asatu garsanka sipetetan diya cimati de7owanne etikka gammo dungusa ma7o mawotirinne baynta kushe bollikka irqama ta oykko ta dooga ha misele das aga quncisanawu dandaydiskko

ta xelidezi woykko beyidesi limate ooso ooththidi deya asa gidishinka haasatikka porka akapa gididi qoshasha dentidi de7oganne mikina boli caanidi de7oga hamseletas aga qoncusanau dandayideskko

Ta xeelidayssi woykko be7idayssi issippeteththan eqida gaamo cima asa gidishinkka. ha asati banta bolla tabiya xaaxid gaamo dunguza mayonne bantta huphphiya qophe woththi uttidoganne banta kushshe bolla toora oyqi uttidoga ha misile tas haga qocissanas danda7ideskko.

ta teellay diyo misile woykko beti diyo misile iimacasiya issi ba tishotada xeelayetonne ba kushe bollikka bootta maykenne iskiberto oykkada haasayti diyogane ippeka ya baggara diya macasiya tishshotara haraba xeelayti diyoga hamsile taasaga qoncisesko

ta xeelidezi woykko beyidayssi sibisaba uttuutida asa gidishinka ha sibisaba uttida asaytikka issibetettan gidowanne issi addeka ha tishoti xeelitenne haasay deyoga hamsile taas haga qoncisanaw dandaydesko

Ta xeele de'o misilen woykko be'ayida de'o misilen sibisaba uttida asa gidishinka ha asatikka mazgaba bolli xaafidi de'iyohqnne etikka tishshi oottiri teelidinne ezigidi de'iyoga ha misile tas haga qoniccisana dandayeskko.

ta xele diyo misilen woykko bedidiyo misilen issi petetan uttida cora asa gidishinka ha cora asaykka sibse ba yiri uttu turoanne etappeka sintara heedzdzu asati uttu tira shine da garsanka issi macasyanne na7u addeti banta huphenqophe wotu tir uttu turo ga hamiseletas haga qoncisisko

ta tele diyo misilen woykko bede diyo misilen hedzu asati issi betetan uttotura shine etikka ma7uro ma7olo7iyo7onne banta hupa bolikka qofe woto turanne hegaappekka qase itapaka guyera cora asati de7iyo ga ha misile taas aga qonsana dandayidessikko

ta xeellido misile woykko be'ido misile gatta keeththa gidishinka ha gatta keettaykka adussa gidoganne hegaappeka ya baggara uttati de'iyoganne muzetikka de'yoga ha misile tas haga qoncissanaw dandaydeskko.

ta telidezi woykko beydeyssi turizime geettiashin ha turizimenka bollappe haattay powapote wodhiyoosa gidoanne hegappeka qasseka lo'iya bota gido ga asanatikka bir xeelano lo'ya so gidoga hamsiley tas haga qoncisanaw dandeydesko

Ta qelidezi woykko beyidessi issi betettan gidida asa gidish ka haasatikka issi mala ma'o mawutra shinne tagarsanka issi macasiya masaariya oykko turuga hamsele tasaga qoncisanau dandaydessikko.

Ta xeele diyo misilen woykko beedi diyo misilen issibetettan gidida attuma asati banta kushenka kameera xeli di7anne banta hophenka shaashe qaccu turo gane hegappeka banta hophe dichu tiro ga ham misile taas haga qoncisana dandaydeskko

Ta telediyo misilen oykko beydio misilen issi wogganne adussa gidida denba mitta gaarsan issi fetetan eqqida asa gidishinka he asatikka haasay didenne hini baggarakka hara ketta ide yooga ha misile taas haga qoncisanau dandeyedeskko.

ta xelidayzi woykko beyideyssi gattakeettay corati de7oganne hegaappeka qase etappeka guyera adussa mitatinne asa naati daano lo7o bota gidoga hamisile taas haga qoncisana dandayideskko

ta xele diyo oykko bedi diyo misilen issibetettan gididi ootti dideya naa ta gidishinka etikka komputere bolli asata teelidioanne cheekidideyo ga ha misile taas haga qoncisanau dandayideso hegaappeka qas eti uttade oydoy kareta gido ga ha misile taas qoncisesko

Ta xeele do misilen woykko beediduo misilen sibisaba uttida asa gidishinka tikka issi mala ma7o mawotida macahasati dibabanne issi mala ma7oo mawootida adde asati de7iyoga hamsele taas aga qoncisanawu dandaydeskko.

ta xeelidezi woykko beyi deyssi madirake bolla gidishinka ha madirake bollaka itoophiya bandiraynne hara baynderey de7iyo ganee gappeka guyerakka xufeti xaafetu tira diyo gaa ha misile taas aga qoncisanawu danday dessakko

ta telediyo misilen woykko beedidiyo misilen tamay eexi diyoganne a bollakka cuway kidi diyoganne hegaappeka qase ha baggara xofeteka de7iyoka ha misile tas aga qoncisanau dandaydesekko

ta tele de7o misilen oykko bedi deo misilen gaazexa bolla xaafetida xufuu gidishinka asa naattikka nababonne zeena siyano maaddiyoga gido ga ha misile bolideya gaaseteka taas koncisana dandey dessikko

ta xelidezi woykko beyideesi sifetetan eqqida ashan gudoteta gidishinka iti mayro ma7oykka lo7uya gidoanne itikka ibes telefizinen yiroaganne egappeka qasseka malkamiyarabeno chi qen geyage de7oga hamzeletas aga qonisana dandaydesko

Ta xelyida de'yo misilen woyikko be'ayda de'yo missilen oyddu asati issippeteththan eqi utidashinne etikka issiba izetikka tishshi otidi ha xelidi de'yoganne guyera maburatte hayile eqati de'iyogga haga ha missiley tas qoncisans dandayideskko

Ta dhelayda diyo missiliyan woyko be'ayda diyo missiliyan adusanne demba gidida ketha garsankka botha mishay utitiraganne ha bota mishayka asa natus mebrate atanaw madiyoga gidoga ha missiley tas haga qonc'isanw danda'desko.

ta xeele di7o misile oykko beedi di7o misile mabirata yille gidishinka ha mabirata yelle ootti didiya asatikka de7ioganne hegaappeka qase itti issi petetan ootti denne yaanne hani xeelle di7o ga ha misile taas aga qonsanau dandaydessikko

ta xeelidayzi woykko beyidayssi issi adde haasayidinne issi ba tishotiri teelidiyanne gaappekka qas ima7idoomma oyllo7yoganne appeka guyera eletikirke mebrataylle bayndaray de7o ga hamseletas aga qoncisana danday dessikko

ta xeeley diyo misilen oykko bedi diyo misilen issi adde komputere gora goridinne ahi uttoro bootanka mazgabeynne haylande de7ooganne hegappeka qaseke ta garsanka mabirate hayle immi ageti iqati deyoga ha misile tas haga qoncisesko

ta teelidezi woykko beyideysi issi addey issi baa tish otidi xeelidinne ikka harasa xeelidiyoane hegaappekka qase guyera mabirati hayleti de7iyo ga hammisele taas haga qonsano dandaydeskko

Ta xellayido de'iyo misiley woykon be'ayda de'iyo misiley ASA nayti birra othidi xaqametene othiya otho gidishinka ha oso bollika c'ora asati issi bolla issippetetha gidoga ha mileyi tawu qoncisana danda'ideskko.

ta xelidaysi woykko beyidaydi issipetetan uttida asa gidishinka ha asatikka komputere tishotifi xelid diyoganne asa natus hasayidi diyoga ha misiley tas haga qoncisanaw dandayidesiko.

ta telay diyo misilen oykko bedidiyo misilen takise qanxana maaddiya giddishinka ha takise kuumatowqey oykko deda kushe deyoyane hegaappekka qasse xufetettikka lo7iya gito gaa a misile taas haga qoncisana dandayideskko

ta telediyo mishilen oykko bedidiyo mishilen issi petetan gida na7u asata gidishinka ha na7u asatikka macanne adde gidowanne itikka ma7ero ma7oy dummanne itappeka guyera lo7iya maatatide yooganne keetetikka de7iyo ga ha misile taas haga qoncisana dandaydesko

ta telediyo misilen woykko beedidiyo misilen uqube olana asa natus maaddiyo gidishinka ha uqube olasate asatikka kaame shammano dandayo ga ha misile taas hagandiya qonsiwakko besseesikko

Ta xelidays woyko beyidays issipetana utida asa gidishika ha asatika issi mala mayo mayi utidanne hegapeka huphana qofe woti utida de'iyoga ha misiley tas haga qonisanaw da'aidesekko

ta xelayda diyo misilen woykko be7ayda diyo misilen ade ga garsan deiya asi oottana bessiyoganne gaappeka qase tama toyssida asatosikka xaabete raxoofe gido ga ha misile tas aga qoncisanau dandaydessekko

Ta teledi7o misilen oykko beyadi deo misilen issi betetan gida polise ta gidishinka ha polisetikka tama toyssi woga gidogane iti di7o bootoykka iita lo7o lo7etiraga ha misiletas aga qonsana dandaydessikko.

ta xeledo misilen oykko bedido misilen tammay asa keetta oykkiode mekinatikka mekinara gacetti osateyan ha misile boli diya iqayka matama toyssana maaddiya iqa gido ga ha misiletas aga qonisesko

ta xele diyo misilen woykko beedidiyo misilen tamay exdiro saatiyn tamma toyssana maadidi deya asata gidishinka he asatikka tama toyssi diyanne egappekka qas timirte ekki bidiyoganne eraakka ekki bidiyoga hammizele taas aga qoncisanau dandaydesko

Ta xeelayida diyo misile woyko misile, mangiste ooso keththa giddishinka ha keeththayka ayfen tellin lo'o botaka giddonanne hegappekka qassi hattayka de'oga ha misiliyaas hagga qonccisanna danddayidesko.

ta xeele diyo oykko bedidio misilen issi macaasiya lo7iya ma7oo ma awuttaranne issi baatisho tara teele deonne awuttoro oydenne awttoro sintan diya qarbezattikka bootta giddo ga ha misele tas haga qoncisana dandayidesko

Ta telediyo misilen oykko biaydideyo misilen mengiste ooso keettan issi oydenne issi xaraheza bolli deeha komputere de'iyoganne egappeka qas oydey kareta gidonne xaraphezeykka boota gido ga hamsile taas aga qonsana dandaydesko

Ta xeelidayzi woykko beyidayssi mengiste keetta giidishinka ha mengiste keettaykka mastoote gelinne qalamekka qabbetu turanne hegaappeka qas ikka oosettide wurben naaga ha misele taas haga qoncisanau dandayideskko.

Ta teelidayzi woykko beyidayssi poqe garsan eqqida asa gitishinka haasatikka issi petetan giditi issi ba tisho tiri xeelidinne etikka baynta kushin shallameto ba oykko turoga hammisile tas aga qonsana dandaytesikko

Ta xeelidezi woykko beyidey si bangiste pooqe gidishkka ha pooqekka asa naati issifete tan uttidi ooso oothtana maaddiyoganne hegaappeka qas keettaykka wogga gido ga ha miseletas aga qoncisanawu dandayidesko.

Ta xelidezi woykko beyideesi ayfen deelanoukka amettanawuka lo'iya boota giddishinka halo'iya bootanka keettay woggay de7oganne he gaappeka qass dimilayetatikka exidi de'o ga ham misele xaas aga qoncisanau dandaydeskko.

Taa xellizayiss woyikko be'izayiss akime keththanni ichchida asa gidishshinkka he ichida asatikka aliga bolla de'iyoganne hegappekka qasi issi macashiya uttada issibba tishshi oththada xelayidda diyoga haa misileyi tasi haga qonccissanawu danida'idesskko.

ta xeele dio misilen woykko beedi do misilen aki meketan gidida shin he haki meketanka isipetetan quma miidi deya asanne isipetetan ha ta uydi deya asa gidishinka eta garsanka issi addey dendidi haasay di7oga ha misile taas aga qoncisanau dandayetesko

Ta xelediyo misilen woykko bediyo misilen msay itiophiya yaaggi aaga gidishinka ha misele bolli xaabetu teraxufetekka o7yo7o gidonne asanas lo7o ba woykko qeernatos lo7o gido ga ha misele taas aga qoncisano dandayedessikko.

Ta xeelidezi woykko beyideyssi akime issi qeerinayssi xaleya doonan qolidimanne he qeeri nayyakka akimiyo tishshotara xeelay duane hegaappekka qase akimiya ba doonan maske attoperoga ha misiletas aga qoncisana dandaydeskko.

Ta teelidezi woykko beyideesi aki mekeetta gidishinka haakimekeettanka saketida asa asati yidi oychidone egappekka ma7o maysidi diyoga eta garsanka macati deyoga amiseletas haga qonisisko

ta tele diyo misilen oykko beedi diyo misilen issibetitan eqqita asa gitishinka ha asatikka akimekeettappe kiraganne maraqetiro gidonne itikka issi baynta kushin worqata oykko turoka hamisele taas haga qoncisanau dandaydesko

Ta telediyo misile woykko biyadidiyo misile akimekeeta woykko akimekeeta garsan deya asata gidishinka ha asatikka worafa nan giddoanne bantana takka akamisano ekkiri yiddiyo ga ha misile taas aga qoncisanau dandeydessikko.

Ta telediyo miselen oykko beedo misilen sifetetauntida cimma asa gidishinka ha cimma asaykka quma miidinne tukkiya uyti diyoganne ha asatakka maaddeti di diyoga ha misele tas aga qonceshano dandayedesekko.

ta xeelidayzi woykko beyidayssi gammo dunguza ma7o ma7otidage issi doktores paaranja doktoresi shillemate imidiwane egappeka qasseka guyere deya asati aayo cabaca biidi diyoga hamsele taas haga qoncisanau dandaydesko

Ta tele di,o misilen woykko beede diyo misilen aki meketan diya xaleti deyowane issi addeka he aki meketan eqqutinne mazgaba bolle xaafi do,ane appeka guyera cora xaleti de,iyo ga ha misile taas haga qonisanawu dandaydeskko.

Ta xeelidaysi woyko beyidas issipetethan eqida asa gidishnka ha asatika issiba tish oti xelishn , garsanka issi gamo dungiza qope wothid utida adey diyoganne hegappeka qase issi macasiya ba duunan masken wotha utidoganne ha misiley tas hega qoncisesko

Ta xelidaysi woykko beidayssi dhalle keththan gidishinika ha dhale keththanka cora dhaley diyoganne dumma dumma dhaletika deiyobbane kartonen ashagetido dhaley diyaba ha missiley tasi haga qonccisanawu dandaidesikko.

Ta dhelidaysi woyko beyidaysi asfalte gidishn ha asfalte bolla issi kameta gidida hefeka qase cora asti heametidi diyoga ha misiley tas haga qonisnaw dand'ideskko

ta xelayde diyo misilen woykko beedidiyo misilen ma7o sikidideya asa gidishinka ha asatikka issi fetettan gididi ootti dideyoganne egaappeka qaseka iti ma eromma oy dumma dumma ma7o gidoga ha misile taas hagga qoncisanau dandayedeskko

Ta xelayda di7o misilen woykko be7ayda diyo misilen boddite katama garsanka qeyimasqale maabere geete de7oanne ha qeyimasqale maaberekka limate ooso ootti di di7oyaga ha misile taas haga qoncisidi nau dandaydesikko.

Ta xeelidezi woykko beyideysi xaleke ta gidishinka ha xalake tanka cora xaleke xaleti deyogane hegaappeka qase kartoon erakka ashshegetu tira xaleti deyo ga ha misele taas haga qoncisanau dandaydeskko

Heuta xeelay diyo woykko beedi di7o misilen sifetetan hammeti dideya asa gidishinka ha asatikka issi baati shotiri xeelidinne sintahu hameti idiyanne eti ma7ido ma7oyka lo7iyoga gidoga ha misile taas haga qoncisana dandaydeskko.

ta xeele diyo misilen woykko be di diyo misilen issifete tam ottidasa gidishinka haasatikka bira qoxari diyanne itikka issi baatti shotedi xeeli di diyoga ha misile taas aga qoncisanawu dandaydeskko

ta xeelayide diyo misilen woykko beediyo misilen limate ooso oosettetaga gidishin ka ha limate oosoykka keetta gito ane hegaappekka qaska mitati adussa mitati de7iyo ga ha misile tas aga qoncisana dandaydeskko

Ta xeellay deyoy oykko bay de deyo misilen gogga katama gidishinka ha katama garsanka go'ati ooseti deyanne he gappeka qasseka lo'iya lo'iya mitati de'iyoganne adussa dusa pooqetikka de'iyo ga ha misile taas aga qoncisesko.

Ta xeledio misilen oykko beededo misilen cara kaameti oge bolla eqqu tirashinne hegappeka qase issi bitane hini baggara yandeda oykkidi eqqutiro ga ha misile taas haga qonisana dandeydeskko.

Ta xeelideyssi woykko beyideysi imate ooson oosetteda gidishinka ha oosoyka ne dajje nangadanne asanas lo7o giddodo ba immano maaddiyoga gidoga hamsele tas aga qoncesanau dandaydes hekappeka qasse mebiradeeiyidiyoge hamsele besseesukko

Ta dhelayda diyiyo misilen woyko be'aydadiyo misilen issi adde poliise tiishsha ottidi issibe xeelishidinne he uttida oydde kareththa gidoganni heggappekka qasi e may'iddo may'oy polisse may'o gidogga ha misiley tas qoncissanaw danddaysikko.

ta telidezi woykko beydeyssi gammo pirdake ta gitishinka ha baanere boli xaabetu tira xupetekka yoga gidonne toppe bandereynne debubi toppe banderey abolle uttu tiruga ha misele tas haga qoncisesko

ta teele dio misile oykko beedido misilen issi adde haasaydi diyoanne ba kushenka kareta mayke oykku turoanne hegaappekka qas issi ba ittisho tiri xeeli duuna asintanka hayllandera haatti uttu turo ga ha misile taas haga qoncis sko

Ta xeelidayzi woykko beyidaysi issibete tanqida asa gidishinka etikka issi ba tishotedi eli dewane hegappeka qasseka keetta garsappe haakki deyane hega keetta garsanka gatta keetta gido ga hammisele tas haga qoncisana dandayidesko.

Da xelidezi waykko beyidayssi issi fetetan uttida asa gidishinka haasatikka pirda keettan gidoganne itikka mayroomo oykkareta gidogane eta sintanka haattinne mazgaba dabtari uttu turoga kamsile tas aga qoncisanau dandayideskko.

Ta xelayidda deyewu misileyi qoahshasha shishidi dewu issi kameyi dishinka ha kameyika qoshasha bo mekina bolli ha kameka qoshsha makina bolli ya yegidi dewuga ha misileyi tassi qoncisesiko

Ta xelidayzi woyko be'idazi issipetetan gididi othidi de'iya asa gidishinka ha othidi de'iya asay limate oso othidi diyogane hegapeka qasi qoshasha ogiyape pitidi de'iyoga ha missiley tas haga qonc'isanaw danda'desko.

Ta xeelidayzi woykko beyideyzi limate ooso oothtidi diya asa gidishinka ha asatikka oge bolli diya qoshasha piti diyanne hegaappeka qas shiishidi issi bolle oottidi makina bolle caanidi diyoga ham misile taas aga qonsana dandaydesko.

Ta xelidayssi woykko be'idayssi nam'u macca natti banta kushiyan worakta oyki uttidane hegappe qasika eetika ufa'etidinne issiba tishi oothidi xeelidi diyoga ha misiley tas haga qonccisanaw danda'idesko.

.ta xelida issi woykko be'ida issi tophe birawu matawukiya kesite yaguwaka ha asasi go'a immiyoganne hegappeka qassi ani maddetiyogaa misile tasi yotes.

Ta xeelideyzi woykko beyedeyssi issi nayya pooto dendaydiwanne galpeka qase akka itooppe digital metooqe kessanau yooturoganne akka miica yddanne ippeka guyera bootabi diyoga hamsele taas haga qoncisanawu dandaydeskko.

ta xeelidayzi woykko beyidayssi payda dijitaleme tawqiya asa naatiriyo eesuwara kiyano maaddiyanne ha eesuwara kiyoyka usuppu saate garsan oottidi kiyano dandayoga yooti didiyoga ha misille taas haga qoncisana dandayideskko

Ta teelidayzi woykko beyidayssi payda dijitale matawuqeya gidishinka payda dijitale matawuqiya issiyadde issi macasis immidi deyoganne heggaappeka qas payda diditale matawuqe asanas lo7o gidoganne orijinale gido ga hamisileys taas qoncisesko.

Ta xeelayde diyo misile woykko be'ayde diyo misilen badala garsan issi macassiya eqqa utada issi ba tishi ootada Hegappe qassi hini bagara cora kaameti eqqi uttidooga ha misile tas haga qoncisanaw danda'ideskko

Ta xelide zi woykko beyideyssi na7u asati awuro pulane garsa gelideshinne itikka issi ba ha tirtishoti diyon eta garsanka issoy saroti di deyo ga hamsele taas haga qonisana dandayideskko.

ta xeleyidi7o misilen oykko geedi de7o misilen kammo dunguza ma7ida asata gidishenka hagetikka cora asa gidowanne etika issi ba tishotiri tele di7oane hegappeka qas tikadiyose lo7o boota gido ga amisile taas aga qoncisesko

Ta xeeleydio misilen oykko beedu misilen sifetetan qidaasa gitishinka he hasatikka hawode medhetir teknoloji eqqa xele duyane he gappeka qas issi bitane eta bessi di diyo ga etikka aski di di'oga ha misile taas aga quncisanau dandaydesko.

ta xelediyo misilen woykko beedediyo misilen issifetetan hammuttidi deya asa gidishinka ha asatikka ma'ido mayoyi lo'iyooganne itikka ma'iro ma'oy gammu dunguza ma'o gidoga ha miseley taas haga qoncisanaw dandaydessekko

Ta tele dyo misilen oykko beedido misilen gatta kettay deyoganne he booteykka iita lo'iyooganne abolikka xuufetikka xaafetu turoga ha misile taas haga qoncisanau dandayideskko.

Ta xelidaysi woyko be'idaysi issipetetan utida asa gidishinka ha asatika sibseba utiuidine issoy isara hasa'idogane hegato qaseka issiba tishi xelidi de'iyoga ha missiley tas haga qonc'isanaw danda'desko.

ta tele du miselen oykko beede du miselen hedzdzu asati issi betetan gidide ha hametidonne hegaappekka qasseka ya baggaranne ha baggara kompiuteriya telidi diya naati de7iyoganne hegaappeka kiyettaykka lo7iyo ga amisele tas aga qoncisesko

Ia teledo misilen oykko bededo misilen cora komputere garsa bollikka cora nati komputere ti shooter teelidenne oottidi diyoganne bantawuka era ekidi di7oga ha misile taas haga qonisana dandaydessikko

ta telidezi woykko beyidezi sifete tan bididi asa gidishinka itibidididi baynta kushe bolli janxala oykko anee gaappeka qas iray bukki di diyonne eta lanqenka kaame deyo7uga hamisele taas aga qoncisano dandayideskko

Ta xelaydo misilen woyko betto misilen issi tirapikey kamee garsa gelada asa oychaydenne asati a xelidi de'iyoga ha misiley ta qonc'isanaw dana'idesko. Hegappeka a ba huphen qope wotha ittadusko

Ta xeeliidayisi woyikko ta beidayisi issippetethani cora asa gidi uttidashshenne banitappe koshiya bola janixila oyiki uttidashshenne he janixila garisani poliseti yanne haa simidinne asa nanigidi diyoggaa ha misileyi tasi haga qonicisidesikko

Tha xeellidaysi woykko be7idasi issi addee issi polise maccaaseera eqquuththiraashinkka ikka maa7iro maa7oy dumma gidoogaakka ha maccasiyaka dumma ma7uwa maya uththara ba huphen qophe woththa7uththiroogaanne issibaakka ethi thishshi ooththiri xeelliiddi diyoogaa ha misilee thas haga qonccissanawu danddayide koo.

Ta xelidaysi woyko besidaysi poliseti issipetetan eqidi issi bitaneyo salamta imidi diyogane hegapeka qasi eti ma'iro ma'oy isuwa gidogane bandira banta kushen oyqi utidoga ha missile tas haga qonc'isanaw danda'desko.

ta xeellay di7o misilen woykko beede di7o misilen issipetetan woykko sibisaba uttutida poliseta giidishinka ha polisetikka issi baatti shootidi bantawu era ekki diyanne hegappeka qas banta huphe bolli qophe woto torooga ha misile taas haga qoncsana dandaydesko

Ta xeelidezi woykko beyideyssi sifetetan eqqida polisetakka gidishinka ha polisetikka issi ba masariya baynta kushin oykko utiranne egaappekka qas haratikka kareppe ha gelidi di'o ga ha misile tas aga qoncsana dandey desakko.

Ta xele diyoy oykko beedi de'o misilen itiophiya federaale polise yaaggiya misileyakka gidishinka ha misile bollikka kokkobe deyoganne mizaanay de'io ga ha misile tas haga qunsanawu dandaydesikko.

ta xeele diyo misilen woykko bedi diyo misilen issifetetan qita asa gidishinka he asatu garsanka ii addenne na7u issi macasiya utta uttiro agane hegaappekka qase etappeka guyera abbay de7iyo ga hamsile taas haga qoncisana dandayitesko

Ta xelida izi woykko be7ideyssi poliseti issipetetan uttudi silxana ekkidi diyoganne itikka issiba tishi otiri xeelidunne era ekkidi de7yooga ha misile taas haga qoncisanawu dandaydesekko.

Ta xeelideyzi oykko beyideyssi issibetetan uttida cora polise takka gidishinka ha polisetikka sibsebon uttidedi silxana ekidoyanne banta era ekidoyan egappekka qas sintara uottida asati ti shootiri xeelidine izigideyoga ha misiletas aga qunsana dandaydesko.

Ta xelede oykko bedidio misilen issi maca layya polise tuura gidara haasaye diyane a ba kushenka mayke oykko torone ittippeka guyera polisetinne daaboy de'iyo ga ha misele taas aga qoncsanau dandaydeskko.

Ta teele diyo misilen oykko beedeyo misilen issi pedarale polise addey ba kushen kareta mayke oykkeezine ba kushe bollekka saate atto tiranne hegaappekka qass sintara komputere de'iyoganne yanni baggarakka polis tumayke de'yyoganne ikka haasay dudiyonne issi ba tisho tiri tele diyoga a misiletas aga qonciseskko.

Ta dhelayda diyo missilen woyko be'ayda diyo missiliyan c'ora asati issipetetan ichiutiroganne etapeka ya bagara hara asatika dhelidi diyogane etika c'aka garsan de'iyoga ha missiley tas haga qonc'isanw danda'desko.

ta xeelizaysi woykko beyidayssi issi betetam utida asa gidishinka hahasatikka sibisa ba uttu turoganne issi baatti shootiri xeeli dewanne gappeka qas esgigideyoanne ya baggara issi kaame eqqu tu dooga ha misile taas haga qonsana dandayideskko

ta xelidezi woykko beyidesi hedzdzu asati issi fete tan giditi pootowa dendiduyanne etikaysi baatti shotiri teelidoyane gappeka qas cora asati kuyera de'iyo ga ha misele taas haga qoncisanawu dandaydeskko.

Ta xelada de'o miselen oyggo beti di'o miselen birigs yaagiya xofetikka diyoganne dumma dumma cora bandiratikka diyogan edaga garsanka itoophiya bandiraynne rusiya bandiray indi bandiraykka chaynay tu bandirayka braziletukko bandiray deiyo ga amiseletas aga qoncisana dandayediskko.

Ta xeelideyzi woykko beyideyssi issifete tanqida cimma asa gidishinka ha cima asaykka sibisa ba yuuturo7ane gaappeka qas itti mauro ma7ekkolo iyossanne iti diyosaykka mangoti aybati di7oga hamisee tas haga qoncisanau dandayidessikko.

ta xeelidezi woykko beyidayssi issi betetan simsaba uttida asa gitishinka haasatikka issi ba ezgidinne tish woottidi iti xeelidi deyo ga ha misele taas aga quncisanau danday deskko

Ta xeele diyo misilen oykko beedi diyo misilen issi macasiya ba kushe mayke oykka wottada issi ba haasayedanne issi ba pude kusheya saloa zaarara oyotay deyonne ba bolikka naxala kametawotero ga ha misile taas haga qonisana dandaydesko.

Ta xelediyo misilen woykko bedidio misilen issi addey issi baatti shootir tieli di'anne ikka ma'oro ma'oy lo'iyoganne attuka guyera lo'iya adusa mitatide'iyooga ha misele taas qoncisanawu danday dessikko

ta xelediyo misile woykko beedidio misile issi addey issi baa ttish oteri teelidinne ba kushenka kareta mayke oykkidi haasayy dewane he gaappekka qase asintanka kareta mayke de7owanne ima7irooma oykka lo7iyo gidoga hamisile taas haga qonsana dandaydesko

ta xeelideyzi woykko beyideyzi na'u asati oyden uttutiri mazgaba bolli xaabidinne parameti de7anne he gaappekka qase etappokka guyera deya asati eqqidiyssi baatti shootiri teelidi deyoga ha misele tas haga qoncisana dandayidesakko

ta xeelidezi woykko beyideyssi issi macanaya qofoy deedanne issi adde kusheppe posta ekkay diyane he addekka miici di iyoo imidi deyoga iti ma7iro mawuykka lo7i yoga ha misile taas aga qoncisana dandaydeskko

Ta dhelayda de'iyo missilen be'ayda diyo missiliyan yane hane bidi diya asa gidishinka ha asatika c'ora gidogane hini bagaraka kethay de'yoga ha missile tas Haga qonc'isanw danda'desko.

ta telidezi woykko beyidesi menare garsan eqqida cora kaametakka gidishenka ha kaametikka asa naa yanne hanu issi derappisi derea gattana maaddiwanne asatikka eta garse geliti di'owanne ha misele aga taas quncisana dandaydesskko

hudda xeelidezi woykko beyidezi sifetetan uttida tamare ta woykko tamari diyanata gidishika he taka tamarsi diya astamare deyo ga hamsere tas haga qoncisanawu dandeydeskko

ta xeelidezi woykko beyidayssi sibete tan otida asa gidishinka haasayka sibse ba oto turanne datasika imettana di7o gay di7o ga hamsele tas haga qoncisanau dandaydeskko

Taa xelidayisso woyikko be'idayiss issippeteththan ka'iddi diya naata gidishshinkka haa ka'iddi diya nati dennibba gidida botan kuwasee issippeteththan gididi ka'iddinne uffa'etto ka'iddi diyogaa haa missileyi tasi haga qoniccisanawu danida'iddesskko.

Ta xelayda deyo misilen woy beyada diyo misilen pude poqe huphe kizidi diyo misile dishinka issippetitan gididi issiba tishi otido issoy kushiya salo zaridi denthi wothidoga ha misiley tas qoncisanaw dandayidesko

Ta xelayida deyewu misilen woyiko beyayida dewu misileni wora garisara hathayi bidi deyuwganne he wora garisayi adussa mithatine mattati deyiwoga ha misiley tassi qonicisanawu danidayidesi

Ta dhelayda diyo missiliyan woyko be'ayda diyo missiliyan issi ade bitane puwapuwate pude wodhidi diya hata dhelidi dishin ika ba kushiyan gamo dunguza ma'o oyqiutiroga ha missile tas haga qonc'isanaw danda'desko.

Ta xeelidezi woykko beyidesi si macanaya ha ta duge gussay dishinne akayssi baati sho tara xeellay diyone ama ero ma7o gammu dunguza ma7o gido ga ha misele taas haga qoncisana dandaydesikko.

Ta xelidezi woykko beyideyssi sifetetan uttida wora ta gidishinka hawora do7atikka gammotikka zihoonetikka de'iyo ga hamsile taas haga quncisana dandaydesko he gappekka qase adusa mitatikka deiyo ga hamsile haga quncisesko.

ta xele diyo misilen woykko bed diyo misilen issi fetetan eqqida asa giidishinka itima'iro ma'oka lo7iyo gidonne hegappeka qas uttida asay de7iyo ga hamsile taas haga qoncisanaw dandaydesekko

Ta xeelidezi oykko beyideyssi si macasiya simitape oosettida hiitta malatiyaga bolli ichawottanne akawufaay xedey diyoga ipeka ya baggara dussa mitatinne lo'iya maatati deyoga hamisile tasaga qoncisanawu andey desiko.

ta xeelidezi woykko beyideyssi issi adde naay issi ba ti shootidi xeelidinne ba bollikka itopphe bayndeda qaaxu torogane ima7ido maa7oykka lo7iyo ba gido ga hammisele taas haga quncisana dandaydeskko

Ta xeelideyssi boykko beyidayssi ayfin xillanaukka lo7iyaga gidishinka haga suntaykka cinchele yaagetiyooganne higappeka qaseka haratikka hini baggara de7iyo ga hamselle taas aga qoncisanau dandaydesko.

ta xelayida diyo misilen woykko beyida diyo misilen issi macasiya gade garsan eqawotara issi ba xelaydiyane hegappeka qasseka gade garsan lo'iya maatati de'iyoga hamsele tas haga qoncisanaw dandeydeskko

Ta xelidayizi woyikko be'izayis dijjitale metawoqqiya kesanas mazzagabetishe dizza asa giddishinkka ha asayikka ba worroppa woyikko ba salppya naggidi gellidi diyoga tasi ha missileyi tasi hagga qonccisanaw danda'idesikko.

ta xeelidayzi oykko beyideyzi sifetetan oykko warapan eqqudeda asa gidishinka ha asatikka mazgabettana equ turanne digitalmetowuge kessanau equtoro ga ha misiletas haga qoncisanau dandaydessikko

Ta xelediyo misile woykko bedidiyo misile dijital metooqe mazagabetana yiida asa gidishenka hasatikka worafa naangidiwanne egaptoka qas issi nay komputere tisho tiri xeldiwane hini baggarakka haratikka mazagabi diyo ga ham misiletaas gaa qoncesko.

ta xeelideyzi woykko beyideyzi issifetetan uttida asa gidishinka ha uttida asaykka mazagabeti dduwane higappeka qas baynta mazgaba bolli sunta xaafi duwane itappeka qas issiyade eqqoteri issi baatti shooteri xeeli deyoga hamisele taas haga quncsana dandayidesko

ta xelidayzi woykko beyideyssi digitale metawoqiya mazagabetti didiya tamaretaka gidishinka ha tamaretaka mazagabeya issi macasiya komputeriya tishotada xeelay de7one h gaappe qaqas hara tamaretikka salpen qidi nangidi di7oga hamsele taas haga qoncisesko

ta xeellay diyo misilen woykko bedidiyo misilen digitale metawuqe tamaretos kiyano bessiyo gidishinka ha digitale metawuqey akka naatti mazagabetti dinne baynta ashara kushiya immidi diyane hekappeka qas issi macasayakka komputereya tishotara xeelayde di7oga ha misile taas haga qoncisesko

Ta xeelidayzi oykko beyideysi selpen eqqida asa gidishinka ha asatikka mizgaba mazagabettana eqqutida asa gidishinka etikka ispeteten quturoganne asa naa gidi diyoga hamsile taas aga qoncisana dandayedeskko.

ta teelidezi woykko beyideyssi na7u asati koaasiya ka yageti si medan gidu tirashinne siyukka ya simedi gede simere biii deoale issoyka haatti shotir teelidi di7o ga hammisile taas aga qoncesana dandaydesko

ta teelidezi woykko beyideyssi issi na7o naati kowaasekko goppidua shinne issoy kowaasiye testano goppiuduyanne issoy demmo kowaasiye oykkano berene goppidi diyoqa hamsile taas haga qonisana dandaydeskko

ta telediyo misile woykko beedidiyo misile sifetetan eqqida asa gidishin ka haasatikka isporte ottira nata telitiyanne ta garsanka issoy xooneri issoy xooneto ga ha misile tas aga qoncisana dandaydesekko

ta xeelayda diyo misilen woykko be7ayda diyo misilen na7u asati issi itopphe melaya gidida shurabe oykkotenne tikka issi ba ti shootidi ha xeeli di7onne itima7oro ma7okka dumma gidoga ha misile tas aga qoncisanau dandaydesko.

ta xelidezi woykko beyideyssi koaasiya ka7ididiya naata giddishinka etikka koaasiyo tishshoteri xeeli deane hegappeka qasse hara natikka koaasiyo xeeliti de7o ga hamisile taas haga qoncisanau dandeydesekko

Ta xeelediyo misilen woykko beedidiyo misilen kowaase kaydideya naata gidishinka ittikka dumma dumma kilebe gidishinka itikka koasi yootish shootezi xeeli diyanne maataykka lo7o gidosa giy7oga ha misiletas haga qoncisano dandayideskko.

Ta telidezi woykko beyiday si sifete danqida macanata gidishkka a macanatikka koase ka ano miita gelediwanne poto denti didi7oga hamsele taas haga qonsanawu dandaydeskko.

ta xeelidaysi woykko beyidaysi siporte ka7ididiya naa ta gidishenka issi naykka ba tohon koaasiye ekkidi bidiyane hegaappekka qase na7u naatti kowaasiyotishooterenne naakka xeeli di diyoga hamsele tas aga qonisanaw dandaydesko

Ta dhelayda de'iyo missilen woyko be'ayda diyo missilen ha wodiya medhetida tekinoloje iqa gidishinka ha tekinoloje iqayka asa na'a huphe qandhanaw madiyoga gidoni ika machine gidoga ha missiley tas haga qonc'isanaw danda'desko.

ta xelizay woykko beyidayssi hawade medhetida teknoloje iqa gidishinka ha teknoloje iqekka asanatus dammaranokka qanasanokka maaddiyoka gido ga hamsele tas haga qonisanawu dandayedeskko

ta telidezi woykko beyidesi hawude medhetira teknolojiye iqa gitishinka a teknolojiye eqaykka asanatus ma7oy da kitikko ma7oa sikano maaddiyo ganne hegappeka qas iyaga gido ga amisile taas haga qoncisesukko

Ta teelidezi woykko beyidezi ha nu woden medhetira teknologiye iqa gidishinka ha teknolojiye iqaykka asanas dawalana maaddiyo gidonne hatte silke suntayka aypone yaagitiyoga ha misiletas aga qoncsana dandayideskko.

Taa xelidayiss woyikko be'idayiss ogee limate gidishshinkka. haa ogee limateyikka hati besizza ogiyara bana mala ottide hanes.hegappe qase kameyikka baa ogera bana mala oththetti diya oge haa missileyi tasi haga qonccissanawu danida'idesskko .

Ta dhelayda diyo missiliyan woyko be'ayda diyo missiliyan issi woga kame ha hametidinne lagetidi diyogane apeka guyera hara kameka oge othidiyaga ha missile tas haga qonc'isanaw danda'desko.

ta xeelayda diyo misile woykko be'ayda diyo misilen hatan bidi diya jalba gidishinka ha jalba bollekka cora asay diyoganne he corasappegarsappeka issi otadare eqqidi eta xeelidi diyoga ha misile taas caga qonisana dandaydeskko

ta xeelidezi woykko beyideyssi hare geettiya gidishinka harekka ba bolli iqa caanu turaganne asanas go7a immiyobanne asanaskka daburappe shempisiyokka ha misele tas haga qoncisanau bandey disiko

ta telidezi oykko beyideyzi aspalte bolla cora kaameti di7oganne ha cora kaametikka asa na yaanne hanne ekkiri baano maaddiwanne hegaappekka qas aspalte bolla adusa mitay mahalen de7oyanne hegaappekka asati yaanne hanni kantidi diy7oga hamisile tas aga qoncisesiko

ta xelayda diyo misilen woykko bi7ayda diyo misilen issi oge bolla biidi diya motoriya gidishinka hegaappeka qas he motoriya bolla issi ade bootta ma7o ma7uttidekko eqqutiranne hini baggarakka issi ade ha simmidi yiidi oga ha misiletas haga qoncisanawu dandayideskko.

ta xelidezi woykko beyidezi ayfen xeelanawukka daanawukka lo'iya keta gidishenkka ha lo'iya ketaykka adussa gidogane asikka a qoxabidi shammanawu dandayoga hammiseley tas haga qunsanawu dandaydesekko

Ta xeley diyo misilen oykko bedidio misilen keettay ooseti diyo ane hegaappeka qasseka asa natus daana lo7iyo ba aboota gido gane yahini baggarakka warakati deyo ga hamsele taas hagga qoncisana dandaydesko.

ta xele diyo misile ekko bedido misile daanokka beyanoka lo7iya keetta gidishi ka ha lo7iya keetta karenka ababati deyiccidi deyone heqaappeka qasse asanas doossa lo7o bido ga ha mismiletas aga qonisanau dandayidesakko

Ta xeellizayssi woyko beyidaysi issipetethan utida asati issi timirte kethan xellidaysi woyko beyidaysi issipetethan uttida asa gidishin ha asatika timirte kethan gido gane kompiteret tishi otidi xellishene xafidi de'iyaga ha misiley qonccisanaw dandayifesko

Ta tellidayizi woyikko beyidayizzi issi addey issi ba tishshi ottidinne ika ma'oyi karetta giddoganne appeka guyera saledda bolla xaffetida xuffey de'yoga ha missiley tasi haga qonccisanaw dandayidesko.

Ta xeellidyssi woykko be'idayssi dalgganne dembba gidida bootan itophphiya bandiray pude saqaletti uttashin hegappekka hen baggara keettati de'iyoganne ha lo'iyo keettay diyoga ha misiley haga qonccisanaw danda'idesko.

ta xeelediyo misilen oykko bedediyo misilen timirteketan tamari didiya naata gidishekka astimaarekka eta tamarsi diyane ba doonanka maske aatto tirashinne naatikka banta dabtara bole xaafi didiyoqa hamsile taas aga qoncisesko

ta xeelaydeyo misilen oykko baaydi de7o misilen timirte keetta gidishinka timirte keettanka qeeri naati tamaridinne oydde bolle uttutiri astamariyo ezgido ne bantoka era ekki di de7o ga ha misile taas ga quncisanawu dandaydeskko

ta xeledio misilen woykko bededio misilen issi astamaare issi baati shotid teelitoanne gappeka qas i ma7ido ma7oy boottanne gawune bollara de7iyo ga ha misole tas aga qoncsanawu dandey dessekko

ta xeleydiyo misile woykko beyadidiyo misile timirtekeettan diya coranata gidishinka ha coranatikka astamaari oyssiro oosoa melisiya zaaranayo kushea dentiduanne he gappekka qas astamaariya tishsho tireeti teeledi diyoga ha misile qoncisesko

ta xeelidayzi woykko beyidayssi timirte keetta gidishenka ha timirte keettanka naati tamaridinne era ekkano yidoganne hegaappekka qas keetteka wogga gidoga ha timirte keetta gidoganne hegaappeka qaseka naati tamaridioga ha miseletas qoncisesko

Ta xelediyo misilen oykko bedidio misilen timirte keetta gidishinka timirte keetta garsanka naatti patana pattanetti iduyanne tikka ha huwan hahon uttutdo ga hamisile tas haga qoncsana dandaydeskko.

Ta xeelidayzi woykko bdiysi tamare maraqati ottida gidishinka ha tamaretu garsanka issiniya ababa ba kushin oykko darashinka dikka mayro ma'oykka gawune geetito doga hamsile taas haga qonisanawu dandaydessikko.

Ta xeelide izi woykko beyide isi timirte keetta gidishinka ha timirte keettaykka adussanne daro keetta gidoganne hegaappekka qase naati tamariri era ekkana biyosa gidoga hamsile taas haga qonisanawu dandayideskko

ta xeele de7o misilen woykko beedi di7o misilen tamareti issi ba asatus aatti ideyanne hegappekka qase issi fetettan udira tamareti de7oanne oggasatika eta xeelidi diyo ga ha misile taas agga qonsanau dandaydeskko

ta tele do misilen oykko bedido misilen issi qeerinay timirte tama reshidenne era eki duwanne gaappekka qas ba dabtara bolle xaafiidduwanne ikka dabtara tishsho tiri teelidi diyoga ha misile taas haga qoncisanau danday deeskko

ta telidezi woykko beyideyssi issi betetamutida qeeri tamareta gidishinka atamaretikka tamari diyanne baynta guyenka borsa tookko tiro ga ham sile taas aga qoncisanawu dandayedeskko

ta teelide izi oykko beyidesi issi petetan qida qeeri naata gidishinka ha qeeri naatikka issi ba dishootiti teeli denne banta kushin irxamatanne dabtara oykko turo ga hamzeletas aga quncisana dandaydesikko

Ta telidezi oykko beyideyssi sibetetan eqqida tamariya gidishinka ha tamaretikkayssi ba tishoteri teelidonne banta kushe bollikka bayndira oykko tiro ga ha misile tas haga qonisanau dandayideskko.

Xa xeelaydiyo misilen oykko beediyo misilen si kaame oge ootti de shine asanatikka yaanne hanne baano lo7o ootti du7ane hagappekka qase hara kaametikka bana mala ootti didi oga ha misile taas aga qoncisanau dandaydesko

ta xelidezi woykko beyidezi isi kaame oge oottide shinne ha ogekka denba gidoganne hegaappeka qase asanati yaae hanne baano maaddiyonne hara kaametikka asana ya ha akiri baano maaddiyoga ha misile taas haga qunisana dandaydesko

ta xelediyo misilen oykko bedidiyo misilen katama garsan ooseti diya ooso gidishinka ha oge ooso bollekka biitidiya asa gidishinka asatikka cora gido ga hamisele taas haga qonsana dandaydesikko

Ta xeelidayzi woykko beyidayssi adussa gidida ogin kaameti yaanne hanne biidi diyogane asatikka yaanne hanne biidi diyoga hegappeka qas hini baggara keethtati de'iyoga hamsele taas haga qoncisanaw dandaydeskko.

Ta teelidayzi woykko beyideyssi daro kameti asbalte bolla eqqu uttida shinne igaappeka qaseka ya baggara wogga keettay deo'nne lo'iya keettay oosetti di'o ga ham misele taas aga qoncisana danday deskko.

Tha xeellaydda diyo misilen woykko be7aydda diyo misilen haaththaassi ooseththida gudguwaade gidishinkka ha gudguwaadeekka simminththuwappe ooseththoogaa ethappekka qassi haaththay siraathan baanna mala maaddiyoogaa ha misilee hagaa thaas qonccisseeskkoo.

Ta xelayda diyo misiley woyko beyayda diya misiley haata atiyo mashine gidishinka ha hata atiyo mashineyka ha wode tekinolojen medhetida eqa gidogani asa natus maado imiyoga gidoga ha misiley taasi qoncisana danda'esko.

Taa xelayidda diyo woyikko be'ayidda diyo missilenni hokkid hatta uyiddi diya adaa gidishshinkka hegappe qase yaa bagara issi adeyi etta photuwa deniththidi diyogganne etappe haa bagara qaa issi adeyi hara hatta uyiddi diyoga haa missileyi qonccissanawu danida'idesskko .

Tha xeellida izi woykko be7ida isi haathhthaa limaathe oosoy ooseththidaagaanne akka maraqissidi asathi xeelliidi diyoogaanne banththa kushekkka meeththiddi diyoogaanne hegaappekka qassi ethikka banththa huuphe bolli qophe woththi uththiroogaa ha misilee thaas haga qonccissanas danddayides koo.

ta xeledo misilen waykko beedido misilen issifete tan gidide hammuti di deya asa gidishinka ha asatikka issi mala ma7oo ma ootoroane hegaappeka qaseka shandela oykkida asa deyone polistika eta garsan deyoga ha misele taas aga qoncisesko

Ta teeliaydzi woykko be'idaydzi ha woden medhetida teknoloje iqa gidishinka ha iqaykka asa naatus haata yaa haa yeddanaw maadiyoga ha misiley taas haga qonccisanawu danda'idesakko.

Ta xeelidayzi woykko beyideyzi hatta tankere gidishinka ha hatta tankerekka haatta asanatus oykkidi hatta oychos atia immano dandayo gido ga ha misile taas haga qonsanawu danday dessikko

ta xeelideyzi woykko beyideyssi sifetetancarasa gididi ha ta tankere xeeli deyane ha ha ta tankereka asanas de7o gidida ha ta oykko torooga hamsele taas haga qoncisana dandaydeskko

ta xelediyo misile woykko bedidiyo misile hatta meske gidishikka ha haatta meskikka asa natus lo7o gido ganne hegappeka qasse asa naatikka uyana maaddiyo ba gido ga ha misile taas haga qoncisana dandaydesskko